Frezy maromaro, mbola misy tahony maitso, no anaty vilia fotsy fotsy feno rano. Ary misy rano mikoriana avy aty ambonin'ilay vilia, miraraka ao anatin'ireo frezy ireo.

Trano hazo iray mitafo vy. Eny ampitan'ny rano iray no misy olona maromaro mipetraka. Misy lamba miaha eo ivelany ary ao ambadik'ilay trano misy ala sy hazo maro be. Misy setroka ihany koa ery amin'ny sisin'ilay trano.

Alaala iray misy fiara iray miloko mainty misy entana maromaro eo amboniny ary misy lehilahy mitsangana iray eo ambonin'ireo entana ireo. Atỳ ambany kosa aty aorian'ilay fiara misy gidro anankitelo ary misy rambon'ilay gidro anankiray tazana avy ery. Ny lokon'ireo gidro ireo dia volondavenona ary tsy mitsipitsipika mainty sy fotsy ny rambony.

Latabatra iray misy vilia anankiroa misy sakafo. Ny voalohany misy hena boribory miaraka amina saosy mavomavo ary misy mofo sy ovy. Ny vilia faharoa kosa misy saosisy roa, misy ovy, saosy mavomavo ary mofo anankiroa.

Tanan'olona mainty hoditra iray no misy katsatsaka mainty mandalo eo aminy. Mitodika mankarỳ amin'ny ankihikeliny ny lohan'ilay katsatsaka ary avy eny amin'ny ankihibeny kosa ny rambon'ilay katsatsaka.

Rano milatsaka any anaty ala mihodidina vato ary milatsaka anatina laka iray io rano mikoriana io, manodidina anazy kosa dia feno zavamaniry sy tany.

Lanitra mangamanga ary avy etsy ambany ahitana hazo maitso maniry, eo ampovoan' io lanitra mangamanga io misy vorona manidina ary ny eo ampovoan'ilay vatan'ilay vorona fotsifotsy.

Tanànan'Antananarivo renivohitr'I Madagasika nalaina sary avy etỳ ambony ary mahatazana ny faritra avo eny amin'ny Mahamasina ambony iny.

Telo lahy mandoko tamboho. Ny iray eo amin'ny totohitra hazo ary ny iray mitsangana eo ambonina "sio" manolotra zavatra an'ilay mandoko eo amin'ny totohitra hazo. Ny iray kosa ety amin'ny sisiny ankavanana miondrika.